Today, we go find out how we go tek treat burns with wetin den dey call first aid. We fit get burns for awa body wen hot water pour for am and wen fire burn am. E get different kinds of burns wey be first degree burn, second degree burn and third degree burn. Na all dose small small burns wey we dey call first degree burns and we go fit treat all dose type of burns for house, while di other degree burn, dose one na serious one wey we, we need to go hospital for dem to treat am. When we get all small burn, all dose one wey we dey call first degree burn, wey be minor. Di thing wey we go fit do na to put di palce wey burn under cold water mek di water cool am, anything wey dey di place wey burn, anything like ring, shoe, anything wey dey artificial, we need to comot am, and after we comot am, wetin we o con put na wetin den dey call aloe vera lotion, and wetin dat aloe vera lotion go do to dat place wey burn na to mek di pain comot, e go also help to heal dat place faster, mek di pain, everything wey dey dere comot and if wound con dey dat place, cos sometimes, e fit happen, dat palce fit con dey swell, wound go con dey, blood fit con dey. Wetin we go con do, na to use wetin den dey call bandage and dat bandage, we fit, we fit find am for wetin dem dey call dat first aid, we fit find am inside dat first aid, wetin we go con do, na to con carry dat bandage, wrap dat place well well, cover am, and mek we ensure sey, we no put anything like butter and ice for dat place so.

Inside dis our body wey we get so, we get plenty bones full am But dis bones fit break wen we fall or wen we get serious acci dent or even wen we dey play or dis rough play or we dey play ___-- like footbal --- be different different ways dey wey we go fit break dis bones. E get di way wey our bones fit break, wey di place wey break go just swell di place go dey pain person well well wey e no go fit move dat place at all at all becos di pain go dey too much, for example na if person break hand, e mean sey dat place dat place wey break for dat hand or if to sey na even leg, e mean sey dat place wey e break for dat leg don break into two and di person no go fit control dat leg or hand again becos di pain go dey too much and di swelling go even plenty for body Another way dey we go fit break bone wey dey serious well well wey we go need to go hospital for dem to treat am, na wen di bone go break into two and e go come cut di skin, and wen e come cut di skin, di bone go dey show for outside and after e come dey show for outside blood go come dey comot dat way dey very very serious, sometimes self dem dey use operation treat dat one becos na serious case of bone fracture

Today we wan talk about master health check up, wetin be master health check up? master health check up na wen person of any age whether young or old go hospital to do different test to check if e condition dey alright or not. The test wey e go do go check different organs like e kidney, liver, lipid, blood sugar and all other organs wey dey inside di body. If we don notice today plenty people dey die of high blood pressure, diabetes and many other diseases including cancer and most times na because dem no do dis check up to catch and treat dis diseases early. So dis master health check up go help person know as him health be and if any problem dey dem fit treat am sharp sharp make e no come become worst wen go come kill person. Before person go for dis check up, e dey very important for di person to no chop ten hours before im go hospital. But di person fit drink water oh, di person need to bring im poopoo for container come hospital. Di person no go also smoke or take alchohol twenty four hours before im reach hospital o and for di women wey get belle dem no suppose do x-ray, dis check up na only one day e dey take. Doctor go just collect your weewee and poopooo wey im go use do di test, and im go come do wetin dem dey call, E.C.G SCAN and x-ray. Na how master health check up go help person for dis life

E dey good well well to know sey e better to do regular health exam to take catch all dose yeye diseases fast before e kill pesin, dis health exam also fit help pesin to treat di sickness and disease well well becos sey im don already catch am early. Di kind health exam wey pesin go need go dey different from anoda pesin becos sey ages dey different e fit be fifty, e fit be sixty, e fit be twenty, everytin go dey different and also doctor go check how your health be and wether some kind sickness don already dey for your family, doctor go also check wetin you dey always chop, if you dey always exercise and if you be di kind pesin wey no dey tire to smoke, so now if you wan go for your next check up check your family history well well, to see if some kind sickness and diseases dey common also always dey find out dat never forget dat wen you get anoda screening to do or anoda vaccination to take, if you get any more problem or you dey get pain for different different part for your body wetin you go do na to write everytin down body so you no go forget to tell your doctor wen you go for your check up and also if you get any question on wetin to do for your health you go ask am wen you go.

now we wan talk about dis disease wey dem dey call HIV, and e get plenty ways wey person fit get am HIV na very deadly disease, person fit get if e no use condom and when in wan make love with person wey don already get am person fit get am again, if im share needle for injection with person wey don already get the deadly disease. when person use dat condom and loop for sex e fit also help prevent all dis yeye, and deadly sexually transmitted infection wey we dey call STI and those STI fit be diseases like: Chlamydia gonorrhea and syphilis. if you wan use needle for injection, make sure say na only new needle you go use. but, unfortunate tins fit happen like when the condom wey you use make love break, or you even forget to use am sef and you even go share needle with another person, you still fit try prevent the HIV for dat kind situation the way wey you fit prevent am na to take dis medicine dem dey call, PEP and na post exposure prophylaxis and you go take am after seventy two hours wey you don do dat mistake already, and you go take am everyday for one month. e get another medicine wey dem dey call PREP and e stand for pre-exposure prophylaxis, dis one na to take prevent the HIV, and you fit yarn with your doctor, how you go take use am

If we wan prevent HIV e plenty things wey we go need to do oh If we wan make love with our partner, we gat use condom Dis condom go help us prevent us against all di yeye yeye sickness and disease wey dem dey call STD, wey be sexual transmitted diseases But we decide to do only oral sex, wey be di kind sex dem dey use do with our mouth. But make we shall know sey, if our partner get HIV and we go do dat oral sex, wahala fit dey oh becos you fit come get gonorrhea and syphilis there Another wey to prvent dis HIV na to avoid to dey share needle with person and wen dey dey use dis needle wen dem do already use, we must clean am well well with bleach and clean water. Another way again na to use medicine wey dem dey call krep If you don already get STD e better make you go hospital fast fast, make you docter check am oh and treat am oh And if you partner don already get HIV make e make sure e always dey take im HIV drups because wen e do dat one E go help prevent that STD for you

as house keepers wey dey any hotel you gats dey very alert in every emergency situation like the one wey dey very common wey be fire if you just see any small smoke at all, he better mek you run fast fast go press the fire alam when the hotel emergency team hear this fire alarm dey go run con check wetin dey occur wetin you go do after na to call the emergency hotline number wey be for your hotel, and you go con tell the person wey pick wetin dey happen. also, you go mek sure sey, nobody for dat hotel near the fire at all. mek sure sey, you no open any window, and if you see any door, or window wey dey open run go close am sharp sharp o. hmm mek sure sey you sabi use extinguisher dat fire extinguisher wey dey always dey, any building, mek sure sey you sabi use am, well well, so you go fi use am in emergency situation like when fire appear, for your hotel, always remember sey, the life of your customer, for your hotel, dey very very important. and na your job, as house keeper for that hotel to mek sure sey, everything, dey in order so that non of dem go kpai o.

Corona virus or covid nineteen na disease wey start from twenty nineteen reach twenty twenty na very serious sickness wey affect plenty people all over di world and na disease wey fit spread from one person to another, for example na if person cough and di spit wey comot from im mouth touch your eye, nose or mouth, you fit get am sharp sharp. People fit get dis corona virus and dem no go know E fit reach fourteen days before dem go even know sey dem don get am. Wen person catch dis corona virus, e get as their body go begin to worry dem dem fit come get fever, dem no go fit dey breathe well. Other signs wey dey be sey dem fit come dey tire well well body go come dey pain dem. You fit come start to dey vomit and pupu, you no go wan chop any thing and fit no dey able to dey smell anything. People fit get dis thing and fit still recover for house but people wey dey old well well like sixty five years, seventy years and above, if dem get am dem fit come sick well come die, if dem no treat am well oh People wey dey already get serious sickness like asthma, cancer HIV, AIDS, diabetes fit suffer well well if dem venture get dis corona virus So e better make prevent dis steady disease and to do am, you gat do wetin dem dey call social distance, wey you go give better space from people wey dey outside

covid nineteen na disease wey dey cause by a virus wey dem dey call sarcough two dis virus go con infect cells wey dey our airways inside our body because sey e go con gum molecules wey dey for those our cells when this virus enter the molecules e go con spread everywhere like sey e dey born plenty plenty pikin when all these things con happen e go con destroy the air sack for our body na wetin go con block oxygen wey dey normally pass through our lungs and e go con turn into lung damage and when e go con block am we go notice say, e dey very hard to breath for situation where dis disease dey very serious person go need machine wey go help am to dey breath and to use all those machine dey very expensive o e cost well well and no be everybody wey go fit afford am e better make person just avoid am jejeje and to avoid dis virus to avoid this covid nineteen dis yeye corona virus na to dey wash your hands regular if you do all dis small small thing for anywhere you dey go try dey wash your hand also avoid dey comot go places where people plenty because na for that kain setting wey you go fit catch that virus sharp sharp also dey wear noisemask when you commot always put noisemask for mouth and again finally make we try dey observe social distancing and na when you go maintain plenty space when you dey with people

as human beings we get every ten dency to get bacteria infection for our body because, we dey chop different kind ting from different place. we dey also drink different things, and when all dis things wey we dey put inside our body with our mouth no dey clean na when infection fit, con enter wey go con lead to sickness and diseases for our body. when e happen, na when we go con need and use wetin dem dey call, antibiotics. dis one um na medicine wey go con help, kill dat bacteria wey don already dey inside our body, wey dey disturb us day and night. the antibiotics go help make hole for the cell membrane, wey contain bacteria like dat the bacteria go con dey comot like say you dey flush toilet inside your body. some other antibiotics fit help stop and kill dat bacteria from growing inside our body. but some kind bacteria dey very stubborn o wey no antibiotics fit kill for our body na why plenty researchers now all over the world dey don start work, dey don start to dey find how we go take kill those bacteria wey no wan gree for anybody o wey no wan gree for any antibiotics.

dis ebola virus disease fit spread well-well and e dey very deadly people wey get di disease fit spread am to anoda pesin wen e don start to dey show all those symptoms um di disease go first attack di immune cells wey dey inside our bodi and na dis immune cells dey always fight all dose yeye sickness wen dey com attack us but di tin be say dis ebola virus con dey too strong so wen e com go attack all dis immune cells wey dey our bodi for dat fight e go con win and wen e con win e mean say um pesin don catch di virus and wen we catch di virus we go con start to dey sick and di symptoms wey pesin go com dey get na feverrr E go con dey even dey weak e go con get muscular pain every part of im bodi go just dey pain am well-well im fit con even start to dey get headache and sore throat and di thing about dis ebola virus be say um e dey always go attack blood vessels for our body um and wen e com attack am and e com win na wen we go com dey bleed inside our bodi and dat kain tin dey very deadly dey very serious wey fit kee pesin sharp-sharp if e nor go get medical at ten tion um we go even com to dey start to de dey dehydrated and we fit com go get wetin dem dey call low blood pressure and dat low blood pressure dey kee pesin sharp-sharp.

syphilis na sexual transmitted infection wey be STI. E mean sey if you go make love with person wey get am you fit cash di disease sharp sharp. Di signs wey you go dey see wen you get dis disease na sores wey dey for your vagina or penis. You fit come get rashes wey go dey scratch you well well headache fit come dey, with weakness, weight loss, fever and many many other things Di way dem dey use treat syphlis na with medicine wey dem dey call antibiotics Di antibiotics go dey in form of injection wey dem go give you for your buttocks. Di injection go contain wetin dem dey call penicillin, but if your body no fit allow dat penicillin make you know sey you dey allergic to am Doctor fit give another type of antibiotics wey go dey in form of tablet wey you go just use watrer drink and swallow put for your body. Di amount of days wey dem dey use treat am treat dat syphilis go depend on how long you don get am oh. After dem don treat am doctor go tell you to still come back hospital like twelve weeks letter to come do di syphilis test again to check whether dis deadly disease syphilis don go kpatakpata

the immune system for our body dey made up of cells tissues and organs na wetin dey work two four seven for our body to make us healthy na also wetin dey help us fight against all those yama yama sickness when dey decide to come attack us but this immune system no dey work on it own oh e no just dey work like that e need plenty plenty nutrition and di nutrition, we dey get am from the food wey we dey chop everyday so, the immune system need nutrients wey be like protein wey we dey get from the meat, fish, beans an legumes we dey chop everyday also we need vitamin C wey we dey get from fruits wey we dey chop e also need vitamin A and we dey get all those ones from egg, fish an spinach wey we dey chop e need also vitamin E from our vegetable oil, and almond dem we need again Vitamin D na another nutrient wey dey very very important for our immune system and we need am well well from all those fatty fish egg yolks and milk dem wey we dey take e also need again this nutrient wey dem dey call zinc and we dey get that one from beans self, fish an nut wey we de chop also we need omega 3 and this one we dey get am from walnut, chia seed, fatty fish dem so you see all wetin our immune system need to fight all this sickness and diseases wen dem come so e dey very important for us to dey chop wella

stretching dey very important especially because say na wetin all this athlete for all this olympics, football, cricket, rugby, na wetin all of dem dey do first before dey start to play for field and na wetin go also help dem prevent muscle strain and muscle tears all those tins wey fit do your leg do any part of your body wey go come dey pain you or e go come tear an e go come need surgery to come fix am for example now, footballers, if you if you dey watch football well well, you go see say all this footbollers, dem dey always stretch their body well well, stretch their hand, stretch their leg, especially for field before the match start, because say dem no wan wound their muscle wen dem don start to play for field e get two types of stretching wey all dis athletes Dem dey do before their sport, and dem dey call am dynamic and static stretching for the dynamic the person go stretch part of him body well well for diffrent styles and for the static na one position you go just maintain, but you fit still dey move part of e body like your leg e dey very important for everybody to dey stretch cause e go help improve wetin dem dey call flexibility wey mean sey person sabi move him body well well researchers don even talk say e dey very good make person dey stetch at least ten minutes everyday.

COVID-19 or we fit still call am corona virus, na deadly disease wey dey spread from one person to another quick quick. You know why e dey spread be say, if you dey tok with person na, normally o when person dey tok, e dey very very possible for spit to dey comot from im mouth, you know dis small small particles and when dis spit dey in big form dem dey call am droplet but when e con dey small dem dey call am aerosol. So when all dis thing con comot from person mouth con touch wether na your eye o, wether na your nose o, wether na your mouth o, na when you go fit catch di virus sharp sharp. Na why dem dey always advice us to dey always wear nose masks o, cos when you wear all dis nose mask na, at least e no go fit touch your mouth when all those spit come out when person dey tok. Again, de dey tell us say mek we dey always stay at least 1 meter away from person wey you dey tok toram, na wetin de dey also call social distancing, so when all dose things dey come out e no go fit touch you because say, dat space don dey in between you and di person. Also, e dey very necessary say, we dey always wash our hand regularly, if we comot, make we wash our hand, if we cook make we wash our hand, anything wey we touch make we just wash our hand, so dat we go fit kill all those germs wey go fit cause us to have dat kind disease. Again, if you wan cough or you wan sneeze, e better make you do am inside your elbow, so all di spit go just enter there make you no go touch another person. Also, when you dey house try dey always open your window

when person wound for hand after you don treat am, the next thing you go do na to apply wetin dem dey call bandage an you fit see am inside first aid box when you carry the bandage you go put am for the person wrist first then you go start to roll am round the fish like two times then you go come move am up to the palm area of that hand an you go dey roll am dey roll am dey roll am you go come move am down again come roll am till the bandage finish then you go come use pin or you go come use tape to seal am to make sure sey e no comot always make sure sey you no cover the fingers of the person oh so the fingers must dey show inside that bandage when you don finsih check an press one finger of the person wey dey already show if the colour chjange back e mean sey you bandage am well well but if that colour no change back after two seconds e mean sey dey bandage dey too tight so you ghas remove am when you come remove am, you go come do am, roll am again you go come do the same process again, you go come check again because sey if you do am like that an the colour no change, e mean sey blood no dey circulate for that hand because dey bandage don too tight an when bllod no circulate na another wahala fit join for the person o

Subcontaneous injection an injection wey dem dey give for leg, hand or lower belle wey dem dey call abdomen. To give dis injection you need to dey very careful and very clean. So wetin you go need do first na to clean di table well well, wey you wan use, den you go con clean your hand well well with better hand sanitizer. Di things wey you go need na needle and syringe with di medication vile wey doctor don already prescribe for you. mek sure sey de never expire o, you go con bring alcohol part, gauze and container wey you go use throw way di syringe when you don finish, den you go con use alcohol swap clean ontop of dat vile, you go con draw air inside di syringe according to di amount wey doctor don already prescribe for you, den you go con shook di needle inside di vile, den turn am upside down mek you go fit drag di liquid wey dey inside di vile con put inside di syringe, you go also mek sure sey you comot all di bubble wey fit dey inside, den you go con select which part of di body you wan inject, you go con clean di place with dat alcohol swap, mek sure sey, no wound or swelling dey for dat place, den you go con use two fingers hold dat part of your body, mek di fatty tissue wey dey inside dat place shift, so di injection go fit enter well, you go con inject di needle inside dat place wey you hold, den you go con press di syringe mek all di liquid enter inside den you go con throw way di needle inside dat container.

E get two type of vaccine wey dem dey give By pouring am inside di mouth of di person and dem be OPV and Rota-virus. For example na wen mama and pikin come hospital you go ask dem, if dem get any question at all or if dem dey worry about something you go come explain to di mama wetin go happen during dat vaccination process. Make sure sey wen you wan start you clean di table wey you dey use well well. Clean am well well then you go come wash your hand well well you go come comot di vaccine from where dem package am, make sure sey you no touch am anyhow oh becos sey you no one put germs inside You go come give di Rota-virus vaccine force to di pikin before you come give am di OPV Make sure sey di mama hold di pikin well well so e no go too dey move wey e go come disturb you then you go come open di mouth of di pikin small small as you dey hold di cheeks, you no go do am too hard, becos you know sey e be pikin make e no come start to dey cry, if e come dey cry, e go fit affect you wey you wan come give am di vaccine you go come dey pour di vaccine inside di pikin mouth small small Wen you don finish to pour everything inside, you go come troway di vaccine for container

we won find out how you go give yourself subcutaneous injection wen you dey use prefute syringe first tin wey you go do na to gather all wetin you go need wey be your prefuse syringe, bandage, alcohol wipe, solid container wey you go use take throway di syringe and needle after you don use am finish. you go kon wash your hand well well with soap and water den you go dry am you fit use hand sanitizer wey be alcohol base you go come comot the syringe from where dem package am make sure say di liquid medicine wey dey inside na di same amount wey your doctor don prescribe for you o, make sure say di liquid dey clear no get any color at all make e just be like water, you go kon sit down or lie down but you must see d part wey you won inject for your body. for example now, if na your belle wey you won inject, clean di part wey you go shook di needle with dat alcohol wipe wey you don already get allow am make e dry. den you go con commot di needle cover, make sure say you no touch di needle oh, den you go kon pinch di part for your belle wey you won shook di needle. den you go kon shook di skin wen you don already pinch as you dey hold di syringe straight, you go kon press di plunger so dat all di liquid wey dey inside go enter inside your belle.. den you go con commot am from your belle. dey careful o, make you nor go shook yourself den you o con throway di syringe for the container wey you don already get. you fit apply bandage for di place wey you don inject.

Plenty pipo dey for dis life wey wan lose weight fast fast and no be bad thing at all oh especially sey if you dey very very fat Di first thing wey you go need to do to lose dat weight na to dey stop to dey chop food wey get plenty calories like all dis burger pizza dem. No be sey you no go dey take dem oh, but you gat limit dem cos na all those kind food wey dey all those cause yeye fat for body You gat dey always exercise oh, you must dey do am daily or regularly becos sey na e get pipo wey no dey exercise at all, from January to December dem no go exercise, so if you no dey exercise and you wan lose weight make you start am now. You fit start also to dey fast wey you no go dey chop sometimes. Another one wey go bring better result fast fast na to use all dis protein shakes and pass. Make you make sure sey you buy scale for house wey you godey use check your weight regularly becos as you go dey see am you go know sey weda you dey lose or you dey add, so you go fit keep track well well you must always get enough sleep. Make you dey always try sleep well well cos dat one self dey help. Make sure you dey always take plenty fruit daily becos e dey help lose weight and also add with vegetables

If to sey person get serious accident wey come start to dey blind well well e fit dey wetin five minutes oh, if e no get serious medical at ten tion For situation wey be sey you no fit get dat medical at ten tion on time, e get some things wey you go fit do first you go first check where dat blood dey comot from, you go come use cloth cover dat place for your body where di blood dey comot from. You go use your hand cover di place well well make di blood stop to dey comot, until pipo from hospital come For wound wey deep well well, you go put dat cloth inside that wound make e blood to dey comot, but e dey possible wey all dis thing no go work, becos sey di blood go still dey comot. Na where we go come use wetin dem dey call tourniquet and na wen you you go come use rope tie di place above where dat wound dey for your body You go tie very very tight and di thing dey pain well well oh so if you dey do am for person, make sure you tell am sell di thing go pain am well well You go tie am until you see sey di blood don stop to dey comot from dat wound You fit even use another tourniquet oh wen di blood no wan gree stop to dey comot Then wen medical help come come, you go explain everything, answer their question wey dem go ask

As parents e good make we start to dey teach our children wetin dem fit do for emergency situation oh, because for dis life e get plenty kind emergency situation wey we go fit see. We get fire emergency we also get hurricane, we also get tornado, so plenty dey and all dis kind emergency fit wound person oh wey dey unfortunate Na why e dey very important to know who you go call for dat kind situation You gat know how to call nine one one number. You fit call di number for any kind emergency situation wey you find yourself. Make sure sey you know your parents phone number or your guardian phone number. Na why parents start to dey teach your pikin dem your phone number make dem know by heart. So if you find yourself wey dey like dat e go just easily call your number with person phone Also make sure sey dem also know their house address, dat one dey very very important. So person go fit bring am back home, if there is a need for dat Also make dem also know where their family dey always gather, wen emergency dey So dat dem go easily and dey go quick quick locate dem for all those kind situation

e get different size wey dey, wey person fit use tek know sey ah, in don catch cold o, and cough fit con come, cattarh fit con come, headache sef fit con join, fever fit con join. the person fit con start to de dey weak, tings wey in dey normally do, in no go fit dey do am again, because all e body go just dey tire am, and na wen e go fit tok sey, ah, in don get cold, and different tings dey wey fit cause dis cold o, tings wey be like: malaria dem, cold weather, harmattan and many many other tings. but if you wan treat dis cold mek in go, mek in vanish quick quick, e get tings wey you go need do first o. you go, first, mek sure sey you rest well well, yo con sleep well well mek no body disturb you at all o, cos dat one dey very very important because, body need to dey, very strong and na wen you rest your body go dey strong. we go con mek sure sey, mek you cover your body well well o, wen you wan sleep o, amd wetin you go use cover dat your body na wetin den dey call blanket, you go use am cover your body well well, mek sure sey no part of your body show, because if e con show, maybe sey na your leg con dey show, if cold enter am, e fit still con enter other part of your body, and the situation go just dey worst, e no go like dat kind ting, cos wen e dey worst, e go con need to go hospital, con dey go wait for doctor. dat one, you no go like am. so, e better mek you just avoid am, and another ting wey yo con fit do be sey, yo con drink water well well o, mek sure sey no be cold one o, na luke warm water mek e dey dehydrated. and another ting again, you fit con even use juice add am.

If you get cut and greases very very common one wey fit happen anywhere, even for house self e fit happen you fit treat am, you no even need to go any hospital, you go just treat am for house and wetin you go need to do na to clean and dry di place well well you go clean am dry am dat place wey don cut for your body you go come use cloth cover am, come apply pressure to am E go also help to prevent infection and if blood dey comot e go help to stop becos sey you don use something place for di wound and you come dey press am make blood no dey comot again Di wound go come even heal within few days. So wen blood dey comot you go use wetin dem dey call guage place am for di wound You go come raise dat part for your body wey di wound dey, you go raise am up then you go come start to dey clean di wound well well, then you go come dry am then you go come put wetin dem dey call sterile dressing But you if you start to dey worry, if sey you fit get infection becos e dey very possible wen you no treat am well, wetin you go just do na to call your doctor or you fit go di hospital self go meet your doctor make dem check am well and make dem also treat am well for you

If person get fever, e dey easy to know becos sey e go get high temperature, e skin go come dey very pale dem go come dey feel cold, dem go come even get goose pimples dem fit come dey shiver sef. Later dem fit come dey sweat, come get headache Dem fit still come even get pains all over di body wetin you fit to help di person, na to check di temperature with wetin dem dey call thermometer. If di temperature dey above thirty seven degree celsius, dat one means sey di temperature dey high wey come means sey e don really get fever You come give di person cold drink make im drink make e help am to put back all di fluid wey e don loose as e don dey sweat. You fit come even add paracetamol join give di person But if di person situation dey very very serious like wen di temperature don reach thirty nine degree celsius, e better make you just kukuma carry phone call doctor sharp sharp or better still sef, you fit carry am yourself go hospital make doctor check am well well make e examine am, make e come tell you wetin dey do am, then e go come treat am, dat one fit dey better wen di stiuation don dey too serious

Wen you see sey you wan born you pikin wey you get belle, e get things wey you go suppose do First wen you feel sey you don get belle, di first person wey you go call na your obstetrician then you go come book apartment, Make sure sey you carry your family medical history, any medication wey you dey take and your menstrual and medical history go hospital If you get any question write am down oh make you no forget to ask your obstetrician Di next thing wey you go do, na to go for test and check up so you go know and you go fit dey monitor you and your pikin health Once you don enter your second trimester, you need to dey go for antinatal classes with your husband oh becos na there you go learn how you go dey breast feed your pikin, wetin you go dey chop as you don get belle how you go breath wen labour come and how go dey relax for house Also e go also help know how you go prepare your mental health wen your pikin come out, how you go take care of your pikin. You go also need to join maternity tour wey you fit see di maternity ward for di hospital and know di services wey dem go fit give you. You go also know wen you suppose go hospital and wetin you go bring come. You fit also use di opportunity to tell you obstetrician if you don start to get all those sleepless night like contractions water wey don break, blood wey dey comot for your vagina and you don get any serious back pain

Im home health assessment na wey your nurse practitioner or even your doctor come your house come kon check all the medicine wey you get and wey you dey take. E go also do physical examination for you body, e go even check your health history. And when you wan do this physical examination, e go check your heartbeat, e go check your sugar level, e go check your blood level. Anything wey dey worry you, e go check am for you and and after that, e go kon tell you all wetin you need to dey do to make your health better. The reason why this im home health assessment dey very important na because say you no need to waste time for doctor office because say patients plenty. You no need to dey any queue at all because say dem go come your house. Anytime wey you want dem to come, na im you go just book di appointment. If na night you want dem to come, dem go come. If na weekend you want dem to come, dem go come. Na you go choose when you want dem to come. Na why e dey very very necessary and e dey important because e go save you a lot of time and a lot of energy. So, e dey better for person because say dem go fit ask question well well. Once dem come your house like dis, na any question wey you get. If you like get hundred questions, you go fit ask dem with no problem, with no worrying about other people wey dey for di queue. You go just ask dem well well and dem go answer you well well. And again, you no go even need to spend any money at all for transport or fuel to dey go hospital everyday.

HIV na very serious and deadly sickness, deadly disease wey fit kill you, if you no treat am and manage am well o. and e get different ways wey you go fit get am, and the way wey dey common well well na if you go mek love with person wey get am, and e no use, any form of protection, if e con give you all dis STI, wetin de dey call, sexually transmitted infections, and wen e con give you dat kind deadly sickness ehn, if you no treat am well, na death go just follow you sharp sharp. so my dey very important to try avoid am, prevent all dis kind ting mek e no con happen for your life. if you get patner, e no be bad ting if una start to dey mek love but, mek una use wetin den dey call protection, na someting wey una fit use, wey dey very very effective, na wetin den dey call condom. condom na wetin den dey use wen de dey mek love, and wen you use am, you no go fit get all dis STI wey fit con give you sickness like: gonorrhea, clamydia, syphilis dem, because na all dose kind ting dey cause HIV wen you no con treat am well. so, if you get dis kind partner wey no dey like to use condom, because some pipo, some men go tok sey dem like am raw, tok to am, sit am down, tell am sey ah, e get wetin we fit suffer, if we no use dis condom o, if e no gree mek you just run comot, but if hin gree, una go con start to dey use the condom well well.

Blood wey dey comot for nose na dem dey call nose bleed and e fit do anybody. E fit do weda na pikin oh, weda na adult oh E fit hapun to any body, but na how you go take treat dat situation na be di koko of di matter becos say e fit do you any time any where. If to say maybe you don go hit nose for wall or you go hit your nose for car door or you go play with person and person go punch you, come blow you serious for nose blood fit come start to dey comot or if you no treat am well, e fit result to another kind big situation oh wey no go fit get cure. So wetin you go come do for dat situation na to handle am well well. For example now, if to sey you dey house na and your pikin dey play e come go fall come go hit face for ground, blood come dey comot for im nose um you go carry your pikin tell am sey make e sit-down oh, e go come bend im head and di reason be say if e bend im head e no go fit swallow dat blood. So wen e come bend im head make sure say you carry something, carry wipe come clean di nose well well. Make sure say you clean all di blood comot, then you go come tell am make e hold dat im nose well well so di blood no go continue to dey comot. Wen e don hold am for like ten minutes and you don see say di blood don stop um di situation don good, but if you see say um after ten minutes, after you don hold di nose blood still dey comot um wetin you go come do na to call your doctor oh or if you no fit get am sharp sharp na to carry your pikin go hospital becos if blood continue to dey comot di situation fit come go dey worst o and you pikin fit go die, so e just better say make you carry am go hospital

Malaria na sickness wey dey kill children well well oh if you no quick treat dat sickness. For dis Africa we dey so, we get plenty children for villages especially all those places wey never develop well well wey don dey die for dis malaria well well and na becos sey dem no even know sey na malaria dey do their pikin, becos no be everybody dey quick know wetin malaria be Dem go con start to dey give their pikin all those yeye local medicine wey no dey work mmm Now wetin researchers don do becos we don see sey plenty pipo no dey aware of how dem go take treat malaria or how dem go even know sey na malaria wey dem get or wetin their pikin get, so dem don decide sey dem go come see where di problem dey and dem don start to dey develop drug and dem wan make available for children wey dey all those villages and wey dey die of malaria well well. Dem don even start to dey educate parents on how to know if their pikin don get dat malaria with di signs wey dem go dey show signs wey be like fever, yellow eyes and all those other malaria symptoms So now dem don see children no dey die of dat malaria again cos drug don dey wey fit cure am

All dis researchers for obodoyibo don see sey na di plosmodium parasite wey dey cause dis sickness wey be malaria and dis malaria, e no dey only affect dem pikin dem. E dey affect both mama, both papa, e dey affect anybody becos dem don see sey e don kill plenty pipo, plenty pikin, plenty mama for dis Nigeria so e don sure sey na anybody e fit affect and with all dis testing wey dem don start to dey do for obodoyibo dem don fit see wetin dey cause di malaria and how person again dey fit treat am well make e no come again For Kano for Nigeria na, we don even see sey di disease dey affect children well well dey affect all those pikin dem wey di hospital don even full self, no space again for di hospital so now, na why dem don invent di drug and injection wey fit cure any body wey get am So if you get any pikin, if you be mama, if you be papa anybody wey you be and you see sey you don get dis malaria, becos wen malaria wan come now you go get fever, you go get headache, you eyes fit even dey yellow, so if you see dat kind thing wan happen to you wetin you go just do, na to just run go hospital now now dem go fit give you injection, drugs don even dey self wey you go fit take and three days your malaria don vanish

Our mental health dey very important just like our physical health o. So we gats dey always tek care of our mind and how we go tek tek care for dis our mind, e dey very simple na to just dey show care for wetin you dey think, how you dey feel and all dose emotions wen you fit get. Wen we do all dis things, we go see sey we go dey happy well well even with di pipo wen dey inside our live with us. Pipo dey always think sey e dey very hard to tek care of dis our mental health becos sey, if we don get problem na di end be dat but research don show sey na lie. If you see sey you don get mental health problem wetin you go need do na to ask di right pipo for help. Most time na stress for dis life dey cause all dis mental health problem o, if fit be sey na di workload wen dey for your office dey cause you stress or you don lose person wey you love and wen all dis kind thing happen, e no dey easy to handle mentally cause to lose a love ones maybe your love one die no be easy thing to handle, even bad thing sef wen fit don happen to you for dis life still fit affect your mental health. Na why able feature don dey to bring expert to you wen fit help you recover from all di problem wey you fit get your mental health, dem go just dey advice you, ask you problem wey you dey get and dey go try to find solution for you. All you need to do na to reach out to dem becos e no go even cost you any money at all.

for dis life wey we dey so um no be only wen pesin wound for body we go talk say dat pesin don need help o um for mental health e dey different well well bikos say pesin fit dey struggle with tins wey dey occur for him life de tin cum fit affect him brain wey him no go even fit repair am at all. so if we don see say um we get friend wey don start to dey experience mental health issues as we wey be him friend we gatz to help am sharp sharp quick quick before e go turn to another thing wey be craze for example na if you dey office with your colleague and you see say him phone ring and wen he come pick, he come dey sad, he come even drop de phone, he come even start to dey think even come start to dey cry. You no go just sit down there dey look am na you go come stand up go meet am ask am say wetin happen, say you notice say as him pick dat call him him mood just come change he no fit talk again, he just dey cry because say um different things fit don happen wey be say e don loose one kind big money or pesin for him family don even die so na you go come ask am wetin happen, make sure say him talk because no be everybody fit talk for dat kind situation o so wen e fit talk okay, you go try dey encourage am. but if he no fit talk, go meet expert o meet other people wey dey dat field wey go fit help am to talk cause e dey necessary for am to talk wetin happen make una fit help am

if we won try reduce di way sickness and diseasis dey happen for dis life eh e dey very neccessary first of all to know wetin dey cause contamination for inside water wey we get because sey for life eh you know sey na every human being dey drink water an if you venture go drink water wey no dey good at all, e fit cause plenty yamayama ans sicknss inside ur bodi and you no go like am at all na why researchers don dey use different method oh with different chemicals and machine to tek dey check di kind water wey we get. but e still fit dey hard wetin dey cause dat contamination for because sey all dis animals fit kon dey pupu for inside water and all their pupu fit kon dey carry different kind bacerial wey bi yamayama na why scientist de don develo wetin de dey call mytropia sourse tracking and dis traking go help to sourse where dis water dey come from dey come from so wen de don know wetin dey conterminate di water de go fit tek all di neccessary actionsto tek treat di water well well so mek we dey safe for pipu wey even like to dey go enter di water dey swim for all di sea food wey we dey chop because sey na for inside dis water wey we get so for different part of di world na in dey dey fit find all di sea food wey dem dey chop de o kon dey cold for everybodi to chop.

For dis counting wey dem dey call amuntine dey don invest sometin wey dey very good for di pipu wey dey live dere and na becos sey dem dey tink of dia health, dia well being, dia mental state and different kind tins wey dem dey tink of concerning dem for dia good and di tins wey dem don invent na wetin dem dey call mobile health unit and dis mobile health unit be like hospital wey dem fit dey drive from road go meet dia pipu for house and di reason why e dey very good be sey pesin no need to dey go hospital go dey wait to see doctor or dey any long queue becos sey na sometin dem go fit drive to come meet you wen you call dem wen you reach out to dem. So if you dey sick just call dem or you fit go meet dem for your neighbourhood go meet dem, dem dey perform different kind services dem dey even do mental health oh, dey go check your BP, if you be woman wey get belle dem fit help you sef check your pikin so anytin wey you need as far as you dey sick or you dey worry or anything, just go meet dem and dey go help you, if you need advice concerning how you go take dey make yoursef dey in good form you go just meet dem, dem go give you all di necessary information you need and also all di health advice wey you need so na why e dey really good becos sey e no dey hard to locate becos dey dey fit drive am and dey fit come meet you.

Now with di way technology don dey, de don mek things very very easy for us, becos e get pipo wey just dey dey research, dey research so as to mek things easy for pipo wey we still get for dis life. Now if you dey sick most times you no even need to go hospital at all becos we don get wetin de dey call mobile medical unit, so anytime you sick you go just reach out to dem, dey fit come drive meet you for your house especially if to sey na even emergency situation may be sey you fall for house or something bad happen to you or your family member for house, you go just call dem dey go drive come meet you, you no need to go hospital to go dey wait to see doctor or dey any queue to see doctor. Just call dem dey go come your house and inside dat mobile medical unit wey de dey drive go different people house for dat neighborhood, e get plenty appliances wey you go see dere, you fit see washhand basin, you fit see wetin de dey use for CPR when you no fit breath well, dey fit use do CPR for you becos dey get di machine for dere. E get bed again sef wey you go fit lie down if to sey you no fit stand or you no fit sit up as de dey treat you, everything dey inside dere. All di machine wey you still fit see for hospital dey still get am inside dat mobile medical unit and na why e dey very very good. If to say you even get accident for road, dey fit just come drive meet you come treat you inside dere dey no need to dey drive long distance dey go hospital. E dey very good becos e go fit even treat you early, save your life early sef.

for dis awa body wey we get so em, e get plenty kind tings wey the body need to tek dey work well well, e get nutrient, wey we go need to dey put inside dis awa body mek e fit dey work well well to even fight all dose yama yama sickness wey fit come attack us because you know sey, inside dis awa body, we get wetin dem dey call immune system, immune cells, and na wetin dey fight all dose sickness wen e come. and to come keep dat immune system strong mek e fit fight all dose sickness mek dem sickness no con win, na to dey, put in plenty nutrients for awa body, wey go help do the work. and the only way wey we go fit get all dose nutrients na wen we chop good food, healthy food wey go fit provide all dose nutrients to tek dey fight all dose yama yama, sickness and wetin dis awa body need well well na wetin dem dey call, protein. protein na nutrient wey dey very necessary for awa body. and we fit get all dose nutrient from food wey be like: meat, fish, egg, beans, nut, and all dose kind ting na, wetin we also need again na, wetin de dey call, carbohydrate. carbohydrate na very important nutrient and we fit get am from, all dis kind food wey be like: yam, banana, rice, and all dem. also again another ting wey we go con need well well na fats. fatty acid wey, we fit get from dem fish, dem seed, dem nut, and again we need vitamins, vitamins A very important and we fit get get dem from fruits.

E get wetin dem dey call vector born disease and e dey very dangerous to our health, you fit get am for house or you even fit get am wen you dey road dey travel, na insect wey dey cause all dis vector born disease, insect wey be like sun fly, mosquitoes, ticks dem, if dem just bite. If dem just bite you once dat disease wey dem dey carry dey go just fit put am inside your body, and dose disease fit kill you if you no quick treat am oh, and di disease go be like malaria dem, den lime disease, Japanese esifiliatis, yellow fever all of dem oh. And all dis disease wey dose insect fit give you e fit kill you well well, e fit kill you sharp sharp and e dey kill millions of pipu every year so e better make you and your family kukuma protect una sef and to do dat one make una go take vaccination against all dose yellow fever dem, make una also put window screen for una house make una also try dey trousers and long sleeve wen you dey go outside also try dey rob insect repellant for your body use bed net also wen you wan sleep and comot all dose yamayama water wey fit dey for your house.

Wen you cough ehn, e dey help to clear your airway and your lung for your body. E get things wey fit make you to start to dey cough and di thing fit be dust oh or medicine wey you dey take or even if sey you get lung disease self, like asthma and em chronic disease, all those kind things fit trigger you to dey cough. For example now if you go inhale something wey be like dust and di particle come hang for di mucus wey dey your cough receptor for your airway your brain go come get one signal wey go tell you sey ha you need to start to dey cough oh make dis thing comot for your throat becos if di particle dey there you no go dey comfortable at all. Na wen your brain don send dis signal, you go come start to dey cough out until dat thing comot na wen you go come stop to cough So to cough na good thing becos e dey help to dey clear our airway wen something go hang inside there. But if you come notice sey you come dey cough too much, di cough come even dey last up to eight weeks, wahala don dey oh e better make you rush go call your doctor or you go hospital make dem check you well well, becos e fit be sey you don go get one kind serious sickness wey fit kill you, so e better make you know on time so you go fit treat am well and all those cough na signs wey e go fit tell you see ah something don dey

Now e get one disease mek dem dey call TB and TB e stand for tuberculosis and wetin tuberculosis fit do for your body dey very bad o becos e fit affect your lungs and na your lungs wey dey help you breathe. So if you come get TB and you no treat am quick ehn, e fit affect your lungs and when e affect your lungs you fit die becos you no go fit breath well. So e better mek you kukuma and jejeli afford am, prevent am and di thing about dis TB be sey na everybody wey fit get am whether na mama o, whether na pikin o, whether na papa o, whether na old person o, whether na young person o anybody fit get am na why e dey better to prevent am and to prevent am na wen you go go collect dis vaccination wey e dey call BCG vaccination. Pikin fit collect am, adult fit collect am. So as mama, carry your pikin go na, mek e go hospital mek e go collect dat vaccination if e never collect am before, so if your pikin get dat TB, e no go kill am but di thing be sey, now if adult collect dat BCG vaccination, e no too dey effective becos you know sey as adult you don big so all dose kind thing wey dey work well well for pikin no go fit work for you well well. But na why all dis researchers now wey dey ogbodoyinbo don dey ground to dry test different vaccine now wey go fit help adult to prevent dat disease or even to even heal dat disease wen e come, becos e dey very bad e fit kill sharp sharp becos anything wey affect your lungs go fit kill you no wasting time at all so dey don dey search different ways to bring vaccination wey go fit dey very effective for adult to kill and go against dat TB disease.

coronavirus or better still we fit call am covid 19 na one kind deadly disease wey fit kill you if you nor treat am quick and the thing wey dey funny about this coronavirus be say you fit get am you fit nor know because e nor dey show symptoms like fever, headache dry cough e nor go dey show am at all so you nor go even know you get am before you know you go just die the thing fit even lead to pneumonia so to avoid all this kind situation wetin you go just do na to kukuma and jejely prevent the disease and wetin you fit do e dey very simple and na something wey everybody fit do e nor too dey hard and one thing you go fit do for shop na to buy wetin dem dey call nose mask and you go dey wear am that nose mask go help you cover your nose and your mouth because say this covid 19. if you want get am e dey very easy to get am e dey very easy to get am and na when person dey talk and spit come commot from e mouth and e come touch whether na your eye o whether na your nose o once e touch any of that place you fit get am so when you come use nose mask e go come cover am e nor go fit touch your face or touch your mouth at all another thing wey you go fit do na to dey wash your hand regularly if you go ou if you come back try dey wash your hand but if you nor fit wash am buy wetin dem dey call hand sanitizer wey be alcohol base wey you go fit use am rub your hand clean your hand so all the germs go even commot because say you know as humans we dey always like touch our face well well so when we come touch our face and all those germs done dey inside we go just get the disease sharp sharp and another thing you for go fit do again na to observe wetin we dey call social distancing and wetin be social distancing na when you give space from person when you dey talk with am when you dey outside

Ebola virus disease dey very deadly if you no treat am on time oh Di disease first start for di year nineteen seventy six then serious outbreak come happen for di year twenty fourteen where plenty people come get am for Nigeria join and na bat wey dey cause dis disease oh wen we chop am Di way wey person go fit get dis disease na if e touch di blood organs or all those discharge wey dey comot from animal body wey don already get di ebola virus and di way wey you go fit get am from person na if you touch di blood sweat, saliva or even semen of di person wey don already get virus if you even go touch needle and syringe or clothes and bedsheet of person wey get am you fit catch di virus kpata kpata and na all di doctor and nurse and even family members wey come dey more at risk well well becos sey na dem dey always dey close to di patient wey don already get dat ebola virus disease. Di signs wey you go dey get if you catch dis virus na headache, sore throat fever, joint and muscle pain, you go dey even tire well well But if di virus come go dey worse for your body, you fit come dey get diarrhoea lack of appetite, stomach pain, you go dey vomit, you fit dey even bleed and up till now dat disease no get cure oh, so e better make we just try to dey prevent am